Tamaareti isdi diran uttiyo luxiyo maxaafa keettan daro maxaafati diyode ha diya maxaafatikka tamaareti banttana kase eriyo eraappe gujjidi erana malanne tamaaretuyyo luxettawu injjetana mala keehippe lo"i ouulattidi giigi uttida soho.

Soo miishsha gididi buquratettan nuna go'iyabatuppe issoy siiniyane siine uttiyo burccukota gidiyode siine tukkiyaa uyyana malane burccukkoy haattaa uyana mala maadees.

sinttaara eqqidi tooraa ba kushiyan oyqqidi eqqida na'aa guyessan qeeri na'ay xeelliidi de'iyoosay awee? toophiya qonchiisanawu danddayiyaagee haga pootuwaan aybee?

badalaa giddon eqqi uttida heezzu asatuppe gidduwaan de'iyaa bitaniyaasi sinttaa meray ay milatii? appe ha baggaara kushiyaa xooqqu oottida bitanee awakko malaatii?

Asayi tukkiya uyiiddi shayyiya uyiiddi allaxxiiddi banttawu geeshsha carkkuwa ekkana mala keehippe puulatti keexettida keettaa. Ha keettan asayi yi yiidi biraa qanxxidi issibaa issibaa go"ettidi bes.

Haree hariyaappe yelettiyaaba gidiyaba Haree darotoo ba iqqaa issisaappe issisaa banawu go'ettees. haree caana miishsha gididi asaa maadiyaba.

Ba kushiyan karexxi ekkiyaba wottada boottaba garssara maayada adil'ee ciishshaa malatiya shurabiya bollara maayada ba kushiyaa xoqqu oottada oyqqidobay aybee?

Bitanee kushiyaan oyqqidi uttido yetta miishsha sunttay woyggetidi xeegeeti? bitanee maayido maaayuwa meray aybbe? bitaniyaappe guyye baggar de'iyaa keetta meray aymale?

aashshoy booraa shuukin kiyaaba giidiyoode wollayttan wogaa qummappe issuwaa. daaro asay ashshuwaa maanaw keehippe wollaytan siiqqees. ashshoy asaayo daro protiniyaa ba giddon oyqqaagaa gidiyoo giishshataw keehippe go'ees.

Sinttan issi mala hanotan giigida wodiya ehiido zammaana maayotuppe ha bagga dummati ekkiyagaa bollan tiran de'iyabay aybee? Etappe guyyeera Toophphiya banddiraa malatiya maayuwa aappunee?

Wolaytta asay issisape issisa banawu goi'etiyo miishshatuppe issoy paraa. Paraay issisape issisa banakanche gidenashin wolaytta asay olaa wodekka oletanawu go'ettido go'o miishatupe issoy paraa.

Asay uttidi miidi diyo qumaa qommoti aybee aybee? gosee hagan aapunay dii? haattaa uyiyi burcukkoy aapunee?

Yaako simmidi eqqida biitaniyappe miye kushiya achchan ciima asay oyqqiyogayo sunttay aybee? Biittaniyappe ha baggaara qophiyaa maayida miishshiryaa ba zokuwan dancca uttidobay aybee?

kaamee baan mala keehippe puullatidi oosettida ogee garssaan shuuchchay hiixxettidi biittay keehidi giigidi kaamiyaayoo keehippe lo'o allaxxi baana mala maddees. ha ogiyaan naa"u gediyaaway heezzu gediyaaway usuppun oyddun gediyaaway kaamee issippe boosona.

xiiho booray wolayttan asay shuhawu go'etiyo booratuppe issuwa. booraa bayzziya bitanee ba booraa son xiikkidi keehippe son ordissidi ehiidoogaa wolaytta asay son go'etees.

kawo xooni misiliyaan beettiyaage wollaytta giddoon oottido allaalletti aybee aybee? kawo xoona qoffisana mala wollayttay ottidobay aybee aybee?

hagee na'ay sugidi efiiddi diyoobay ayibee? abollankka ayibaa caani uttidee? sinttan wogga naa"u asatuppe bollan keettaa bollan diyaabay ayibee?

Oyiddu hemettidi biiddi diya tamaare naatuppe sinttaara diya timirtte keettay ayiba meran tiyettidee? Appe ha baggaara pude mittan kaqettidi xoqqu giidi beettiyabay ayibee?

Wolayttan asay uyanawunne hinjeeraa bashiyan tiganawu go'ettiyobatuppe issoy buliya geetettes. Bulee haattaa ottuwappe ekkana malakka go'ees.

attuma asay ba huuphiya geeshshiyo keettan daro asaa puulayiyoo qibaatetti de'oosona, hegaappekka issoy baxxaree iini huuphiya qanxxiyo miishshay de'ees, hageeti attuma naati puulatana mala keehippe maadoosona.

Bilanddoy boonay baaciray oyttay doonoy daata bambbare hageeti ubbay wolaytta wogaa qumma gidiyoode eti qassi metettiyoy bilandduwaanne baaciraa mooqqiyaara meettees.

Qommo bollan jarkkiyaara de'iyaabayyo maaddoy aybee? Appe garssa baggaara lassilaassapenne juussiyappe miyyiyaan qeeri iqaara de'iyabay aybee?

Naanu macca asaa giigisiyonne geshshiyoo huuphe keettay immiyoobay gel"iyoo moshshariyooganne eta xifiriyaa oottiyoganne etta huuphiyaa binnaanaa daddiyoogan erettoosona.

uuttay gaden mokiyaaba giidiyoode appe yeechchay beettees, unccay beettees, itimaay bettees, goodettay kiyees. unccaa bilandiri maanawu danddayeetees. itimaa uuttappebettiyaagaa shenderaa kaattidi meettees.

Badalayi koyiro shooqayi keehippe goyetti giigidaagan zeretti dicci gakkidi daro ayfiya immes. Badalayi asayi gaaccidi qixxaa uukkidi maanawu shendderidi maanawu xiillee keehippe asaa na'aa go'ees.

Asay yaanne haanne simerettanawu maadiyabappe issoy makkinna gidiyoodde makkinayokka oyiddu gedde dees oyiddu gedde yaanne haanne simerettanawu maades, makkinnay ba giddon usuppun woyikko hosppun asaa oyqqinna danddayees.

Manaacee biittaappe medhdhiyo buqura gidiyo wode hiillanchchiya biittaa shuwan munaqqada ba kushiyan munaqqada medhdhawusu. Manaacee maadiyoyi maattaa bukkanawu donuwa doyssanawu shukkaariya doyssanawu keehippe maaddes.

Asay allaxxir hemettana mala puulati giiggidi sa'an shuchchaappe hiixxetti uttira ogee meray zo"oti ekees ha ogiyankka asay yaanne haanne hemettees. Asay hemetiyiyode eta urqqay moorenna mala baanaay moorenna mala shuchchay hiixxetti uttiis.

Macca asay wottanw go'etiyoogaappe issi caamma gidiyoode maccasay darottoo lo''i puulati maayyi kiyiyoode karessi wottanawu go''ettoosona. ha caammaykka bolla bagga carqqiyappe gidiyoode bollay qassi qodappe oosettees.

kuttiyaa ba phuphuliyaa haphphada kuttuwaa qeri maratakka kessiyoode he maratakka itaattuppe naaganaw ba qeefiyaa giddon haphpha oyqqada uttawus. darotoo kuttee gedoppe marati shaaheti erokkona.

Shonkkoorayi asayi uyanawu go"ettiyobaappe isso gidiyode ikka mokkiyosayi gade giddon woyi emereera shooqan mokkes. Shonkkooyi harabayi qassi appe sukkaariya kessanawu danddayettes. Hegaappe simmiyode shonkkooraa caddidi qaarebbuwakka ageettes.

Wolayttan ishshatammu kawotti kawottidaagetuppekka issoy kawo xoona gidiyoode wolaytta asaa daro olaappenne daro xalahettuppe ashshiraagaa. kawo wolayttan keehippe sunttay kiyiroogaa gidiyoode kawo xooni xeegettiyoode wollayttan ishshatammu kawotti unbbay aara issippe denddoosona.

wolayttani assay qumma kaatidi go"etiyo inkirtee issippe shiiqid beettosona hagekka urqqappe meretiya miisha.

bitaniyee kumetta maayo maayuwaappe qooriyan qachchiri duge yeddiroogaa sunttay aybee amaaratto doonan xaafettira xuuphee woygii?

Heezzantto kifile Amaratto maxaafay maaddiyobay tamareti Amarattuwa loyttidi geeshshidi erana mala maaddees. Hega kanchche gidennashin tamareti tamateridi Amarattuwa qaalay haassayetiyakko, waanidi xaafetiyaaakko erana mala maaddees.

Hare caanana mala go"etiyo so mehetuppe issuwa gidiyoode hariyaa caanishin ay hanishin caanay bolla bollan ayyo qusuliyaa keessees, ha qusuliya qassi daro xuuggiyaabatunne pattiyaabatun xalettun go'ettdi hariyaa ashshanaw koshshees. Hare go"iyaa meehe gidiyo gishshaw.

Manggoy mittaa ayfetuppe issuwa gidiyode asay darotoo gaashidi miyo quma. Manggoy keehippe mal"iyode ayyo meray adil"e ciishsha malatees. Bollaarakka I adil"e cishsha malatiyagaa .gidiyode garssa ka"idaageekk adil"e ciishsha malatees. Ka"ibeenna manggoy maata meray dees assi.

Chigigniya tokkiyogee chigignee biittay meeccettidi beenna mala keehippe maaddes. Hegaappe simmiyoode qassi biittaa bollan saro carkkoy carkkana mala iray suure wodhdhana mala chigigniya tokkiyoogee maaddiyaba.

Gaden zerido gaashee mokidaaga giddoppe sharafaa qoriyooge gaashee hayiqqenna mala keehippe maaddees. Gaashee dicci gakkiyoode A sho'idi A ayifiya ekkidi budeena oottidi maanawu go"etteetes.

nu puulattanawu maaddiyaageetu shittuwaa giddon aappun booxxi ekkiya shittotinne aappun adil77e ciishsha malatiyaageenne aappun maata malatiya shittoti diyoona?

Oyddu asati puulayddi wodiyaa malatissidi Wolaytta woga maayuwaa maayyi uttidoosona hageetuppe naa'ay atumaga naa''ay maccaaga; maccageeti binaana bollan Wolaytta wogaa dungguza qachchi uttidooona.

shooqan zeretti uttira zerettaassi sunttay aybee shooqaa xeelliyoode adussatettaykka aagee mali xeellikko ay keenee shooqaa bollan de'iya kattaassi meray ay malee?

maataa duppaappe dadetida samppaynne masoopee issippe utiis. hiilanchay maata gadeppe maataa ehiidi medhiyo buqura.

saamunay uttidaaro zo'omerai de'iyo baayyo sunttay aybee muleera qoodan aappun saamunati beettiyoona?

Wolaytta ambbaa giddon asaynne yaanne haanne ba alalliya polanaw hemettiyaage motore makinay keettay issippe shiiqidi de'iyaagee beettees; ha ambba bollan lo''o carkkoy carkkana mala zaapeti tokkiti uttidoosona.

ushabchcha bagganne haddirssa baggan de'iya naa'u haattatu sunttai woigetti xeegettii naa''aappe gidduwan adussatettai etaagee ay keenee?

Wolaytta soddo ambban de'iya Haile zannaqqa boota pooqe beettees. appe sintta baggaara aspalttiyan bajaajenne Iyzzuuse asay ogiyaara yaanne haanne hemettiyaageeti de'oosona.

aleequwaa bollan meran karexxi ekkiyaageeti qoodan aappunee macca asay alleequwaa wottiddi aybi bollan wottii?

Keettaa loyittidi lo"issiya magarajay keettan kaqetti uttis. Ya baggaranne ha baggaara kaqettidi bantta qaphe miishatun qapheti qaphetidi utirosona.

maaraara hemettidi yiiddidiya asatuppe miyyiyaara de'iyaabai aibee? etappe kehi aduqqi ekkiri beettiyaagee aapponttuwan deyaagee?

kuttee bolla liiphiyan de7iya zo7obaayyo sunttay aybbee? Ha kutteessi aappun gedee de7ii? iyyo nu xeelliyoode aappun ayfee beettii?

hagan caccara deeshshati aappunee? eta qoudai mulee xaaxi waaxin aappunee? godariyaa uuttai aibssi maaddii?

naa77u gediyan hemettiya kaamiya miyyaara wombbaraa bollan de7iyaabai aibee aibe? kaamee eqqiro sa7aa bollan hiixettabati aibe?

Efitaha zamaana maayuwaa hiilaa, zamaana maayuwa attumaaganne macaagaanne sikkiyo kare ha bootan maca asaageenne atumaasag zamaana maayoy sikettees.

Wolaytta asay gifaataa baaliya bonchchiiddi oottiyo eeshshaappe issoy guuliya eettiyogaa. Guuliya eettiyogan bantta gifaataa wodiya layttaa laamiya bonchchoosona.

wolaytta wogaa maayuwaa maayiri issippe diya asatu gidduwan de'iya macca na'iya maayiro maayuwaa sunttay aybee akka ushachcha kushiyan oyqqara utturobay aybee?

wolaytta asay daanawu go7ettiyo keettaappe issuwa jagiira keettay aaybbin keexettidee? keettaa qommo liiphiyan xoqqu giiri kiiyidaayyo sunttay aybbe?

altteetee uyiyoogee aibissi maaddii? altteetee uyi simmin aiba harggiyaappe nuna pattanawu danddayi alteetiyaayyo merai bawu ai malee?

Giyaa giddon de'iya puxayi issisaa shiiqi uttis. Puxayi asayi darotoo keettaa geeshshanawu maaddes. Ha puxayi shiiqidi qashettidoyi maldduwa mittaappe.

misiliyan beettiya xomppiya qooday aappunee eqqi uttira mittaa meray aymalee sa'an de'iya maata meray aymalee

So keetta giddon asay uttanawu maadettiyo oyiddu achchaawa wombbaray issippe shiiqidi giyan uttis. Ha wombbaraa asay giyaappe shammidi ba soo keettaa imattay yiyode uttana mala go'ettees.

asatu sinttan de'iya oidiya bollan uttira tukkiya siniyaa qoodai aappunee bitaneekka ba kushiyan oyqqidi xeelliidi de'iyoobay aybee?

issi diransshiqi uttidi qanccaappe dooqettira wodoruwaayyo maadoy aybee ha wodoruwaayyo meray aybaa aybaa malatii?

Kaamiyaappe ha baggaara de'iya xomppiyaayyo eqqida mitta bollan aappun xomppeti beettiyoona? Kaamiyaa ogiyan haakko adhdhidi de'iya bitanee aappunee?

Tohoossa toophiya wolaytta ambban deriya haggaazayiya kawo oosanchchati shiiqidi deriyayyo aybi kehee ayba lol"obaa ekkidi shiiqanee yaagiyogan issippetettaa utettan tobbiiddu doosona.

Maata malkkenne salo malkkiyan keexettiraa baraadday puulattiro koriniise giigiroge de'ees. Ha keettatu ubbankka barenne maskkoote kumettan geli uttiis.

shigiri issi diiran de'iya asatu giddoppe bantta binnaanaa bollan qophiya wottira asati de'iyoona? wolaytta wogaa maayuwaa maayi maayibeenna asay eta giddon aappunii?

Keehippe ufaittiddi naa77u asati ooyqqiro maxaafaappe guyyeera de7iya mishiriya ay malatay? Ettappe guyye baggaara de7iya ogiyaassi adussatettay maliyoode ay keenee?

Boditte katama kawo oosanchchatu bira shiishiyooganne biraa ekkiyoosa issipetetta aysso keettaa. Ha keettaa miyyiyan issi nay caama qucciyaage beettees.

asati issippe shiiqidi bantta doona bollan wotti uttirobai aibee eta miyyiyan cuwattiiddi de'iyaabaa aykkanawu cuwayyoona?

miizati keehippe gilqqana mala oottida metoy aybee etappe guyyeera deyiya bitanee awakko simeri bii

issippetettan coran uttida macca asatuyyo oosoi aibee? etappe bolla baggaara kaqetti uttirabai aibee?

ha yettanchcha sunttai oonii i kushiyan oyqqi uttobay aybee i wotiro caamma meray ay malee

aappun asati hagan diyoona issi qeri na'iya ba huuphiyan qachcha uttoogee aibaa geetettii hageetu giddon aappun macca asay diyoona

hagee asay maayiyo wogaa maayoy awa maayoy eta giddon dummati maayi uttera bitanee awugee kushiyaa denttira bitanee ayssi denttiree

muchchuwoanne qixxay yeechchay issippe uttiro iqaaya sunttay aybee muchchuwaanne qixxaa maana mala ya baggai yeechcha bollan uttiraagaa sunttay woygettidi xeegettii?

Shiiqida asay issippe uttidi issi mala maayuwaa maayidogaayyo maayuwaa sunttay aybee kushiyaa pudee denttidi ba kiyuwan wotti uttidoogee aybee?

issi diran shigi uttina muuziyaa bollan bitaniyaa kushee aapponay beettii muuzee aibiyyo maaddii

Maaraa issippe uttidi juusiyaa uyiyaa azatu giddon hinin kushiyaa baagaa tokku oottaagee aappun bral'iyaa phessididii eta sinttankka aappun ambbaashshaiddi

Kuttuwaa shiishi heemmiyo keettani daro kuttoti shiiqi bantta immettida qallaba miiddi deosona. Kuttuwaa henttay keehin woriyaa demisiyabane yelagatussi oosoy man'e.

sinttaara yiya kaamiyaappe ushachcha baggaara de7iya naatu qoodai aappunee? appe haddirssa baggaara yaakko hemettiiddiddiya na7ai wottiro caammaayyo merai ai malee?